Nyebbam hunduko je roɓe. Roɓe ɗo wata nyebbam mai ha hunduko ngam ta hunduko maɓɓe yora, seka.

Kofi ɗo joɗi ha nder pilet be ndiyam jaɓɓe, nda jabbe mai ɗo joɗi ha sera majum ɓe ɗo naftira ɓe jabbe ngam ɓe waɗa ha gaari heɓa lammina gaari vela.

Lekki zazzaɓi je ɓukkon. Ɓe ɗo yarna ɓukkon to yonti, ɗo waɗa zazzaɓi, ngam heɓa ɓe yamɗita.

Tattashe joɗi haleggal mum ɓittaka, ɓedo naftira be tattashe ngam ɓe waɗa hako heba hako vela ɓe nyama kolo majum ɓokko ɓokko.

Soso ɗo joɗi ha nder kondo majum ɓeɗo naftira be soso ngam ɓe yiiwa ɓanɗu heɓa dotti itta, ɓanɗu goɗɗo laɓa.

Lanta ha nɗer kawali majum beɗo jogi ɗum. be ɗo naftira be lanta gam to babal waɗi yubrai be kunna ɗum heba haska babal laaba.

Colli ɗo dari haa dow lisal leggal, ni vooɗugo kolo maako, bulu, colli hunde ladde on, ɗo jooɗa waɗa rayuwa mum, mawal nder ladde.